Trano vita amin'ny biriky tany manga milalotra tany mena. Mampiavaka ny tontolo ambanivohitra malagasy ny tokotany misy mololo misavovona. Toerana mahafinaritra sy mampanembona tsara ihany koa.

Toerana fiandrasana fiara fitateram-bahoaka anankiray, toerana eny amin'ny anjerimanontolo, ahitana fiara fitateram-bahoaka : miloko fotsy ny tapany ambony ary ranom-bolamena ny tapany ambany.

Trano maoderina anankiray miloko fotsifotsy, misy rihana anankiray ambony. Voaravaka sy voaendrika amina fitaratra voadidy manokana, trano an-tanàn-dehibe.

Boky miendriky sariary natao fanaritan-tsaina fianarana ho an'ny zaza sy ny ankizy ahitana karazana biby miendrika sary miaina, ahitana fitaovana ara kolontsaina ihany koa, loko ! manaitra ho an'ny ankizy.

Efitrano anankiray fampiratiana sary sy hosodoko sary natao tanana, ahitana sarina karazana ankizy ary sary trano Malagasy.

Toerana fivarotana kojakoja maro ilay amin'ny fiainana andavan'andro, milina mandeha amin'ny herinaratra, ahitana fitaovana fimpasoana, ahitanana karazana milina fikarakarana sakafo ihany koa.

Firavaka volafotsy fatao amin'ny tenda, misy marika sy famantarana maro samihafa amina litera maro samihafa. Misy sary isankarazany ihany koa mampiavaka izany firavaka izany.

Fiara fitateram-bahoaka anankiray ahitana karazana mpandeha maro isan-karazany miloko fotsy ny tapany ambony, mavo ny tapany ambany. Mampitohy ny Antananarivo amin'ny Atsimondrano.

Ny sokatra dia biby manan'aina fiompiana anankiray. Afaka atao ao anaty trano, afaka atao eny an-jaridaina. Misy karazany ihany koa, dia ny sokatra an-tanety sy ny sokatra an-dranomasina.

Tranom-barotra iray lehibe mivarotra fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ; ahitana fitaovana fampiasa ao an-dakozia, fatana mandeha amin'ny etona, tsy mila fandrehetana.

Fitaovana iray fikarakarana taovolona tovolahy, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, fitaovana fanapahana ny volo ary fanaovana kisarisary amin'ny loha ihany koa.

Arabe ahitana kodiaran-droa mifamezivezy, ahitana karazan' olona ihany koa. Misy takela-by famantarana dokam-barotra ary mpivarotra eo alohan'izay.

Lalambe mikodàna iray amorona tanimbary. Eo ankilany, ahitana karazana trano bongo efa rava, mitafo bozaka. Ary mamakivaky izany andriambavy lanitra anankiray.

Toerana fivarotana karazana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavan'andro. Ahitana karazan-javatra maro samihafa mifangaro na fitaovana ilaina ao amin'ny fandrahoana sakafo na ao amin'ny trano fatoriana na ao amin'ny trano fidiovana.

Fitaovan-tserasera anankiray mivoaka isan'andro isan'andro, lahatsoratra an-gazety manome lanja ny andriambavilanitra sy ny tontolony, miresaka momba ny tokantrano, ny kolontsaina ary dokam-barotra maro isan-karazany.

Toerana fivarotana hazandranomasina, tehirizina anatina vata fampangatsiahana manokana afaka hatao laoka, afaka hikarakarana sakafo maro isan-karazany ihany koa.

Fiara kely amin'ny endriny maoderina, miloko mavomavo, fiara somary iva natokana sy fentina amin'ny lalana tsara eny an-tanàn-dehibe.

Efitrano anankiray voahaingo amina karazana haingon-trano maro isankarazany. Ahitana fitoeram-boninkazo miendrika tavoahangy lehibe, misy voninkazo ao anatiny . Ahitana seza sy latabatra boribory ihany koa ,misy haingo manokana eo amboniny.

Zava-maniry maniry amin'ny toerana anankiray, zava-maniry amin'ny lokony maitso. Misy ravina efa maty mihintsana amin'ny tany ihany koa miaraka aminy.

Takela-pamantarana orinasa sy toerana fisakafoanana anankiray : mibahana ny loko fotsy, eo afovoany sary sy soratra miloko maitso, volomboasary ary mavomavo ihany.

Arabe migodana anankiray, misy fitohanana fiara maromaro. Ahitana mpitandron'ny filaminana mandrindra sy mandamina ny fifamoivoizana. Misy fiara miloko fotsy, manga, fiara hafa ihany koa.

Tranombarotra toerana fivarotana anankiray ahitana karazana kiraro natao ho an-dehilahy sy ho am-behivavy, misy loko karazany maro ihany koa : fotsifotsy, maintimainty.

Fitafina andriambavilanitra anankiray, miloko volomparasy marevaka, manara-batana, mampiseho kibo, fanaovana amin'ny andro mafana.

Boky miresaka ny tontolon'ny fahalalàna, boky natokana ho an'ny zaza sy ny ankizy, ahitana sary famantarana maro, boky miendrika soratra afaka natao iray nahitany koa boky amin'ny teny frantsay.

Toerana fivarotana anankiray, ahitana voanjo amin'ny sobika; ny voanjo dia karazana voan-javatra fihinana rehefa amin'ny andro ririnina, afaka atao laoka, afaka atao tsakitsaky ihany koa.

Tokotany misy zaridaina lalana mahitsy, misy voninkazo sy zavamaniry maitso manelanelana azy, miloko marevaka ary eo andalam- panamboarana sy fikarakarana.

Sary hosodoko anankiray, sary natao tanana, sary miresaka momba ny tontolo ambanivohitra. Ahitana karazana tanimbary, trano miendrika tafo bozaka ary vohitra maitso mandravaka azy ao aoriana.

Takelaka famantarana orinasa anankiray, mibana ny loko fotsy, ahitana boribory miloko mangamanga ihany koa ary ny ao anatiny sary sy soratra manaingo azy.

Fitaovan-tserasera mamoaka vaovao isanandro isanandro. Lahatsoratra an-gazety amin'ny teny frantsay ranoray. Miresaka momban'ny tontolo politika, ny tantaram-pirenena, ny kolontsaina, ny toekarena ; ahitana dokam-barotra maro isankarazany ihany koa.

Trano fiangonana anatin'ny Rovan'ny Manjakamiadana. Trano fiangonana manan-tantara sy milaza ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara. Trano vita tamin'ny vato ranoiray.

Anaty fiolanana lehibe miendrika teboka ahitana fiara maro : fiara fitateram-bahoaka, fiara tsy mataho-dalana miloko mainty ary aorianany ahitana takelam-pamantarana vatomamy anankiray.

Toeram-panabeazana anankiray ahitana andiana tanora maromaro mivondrona eo ampanatanterahana sary hosodoko, ao anaty fifantohana tanteraka.

Karazana fanafody anankiray, afaka hitsaboana karazana aretina maro. Vita amin'ny zavamaniry ranoray ; ny anarany mifanohitra tanteraka nefa mifameno.

Sakafo mampiavaka ny tsiro malagasy anakiray. "Tripy" mifangaro amin'ny voanjobory sy ravom-bomanga. Manana tsiro somary mafana. Mafilotra dia mafilotra tokoa.

Matoan-dahatsoratra anankiray miresaka ny tontolon'ny kanto sy ny kolontsaina maro isan-karazany. Mampafantatra mpanankato "artiste" ihany koa sy ny vokatra izay avoakany.

Boky miresaka momba ny fahalalàna, natokana ho ana tanora sy olon-dehibe. Boky miresaka momba ny tena manokana, boky natonta amin'ny teny Anglisy ranoray.

Vilany fandrahom-bary mandeha amin'ny herinaratra, manena ny fahasahiranana. Minitra vitsy fotsiny no isaina dia miandry vary masaka.

Hosodokona tovovavy anankiray natao tanana tamin'ny pensily hazo, tovovavy feno tsiky, tsara fijery, manana taovolo miavaka ihany koa.

ny lekoma siany voakazo dia karazajsakafo mifameno mitondra ersitanjakaryfa salamana amin'ny loko maro samiafa ahitana lokom-bosary ary loko marefaka ihany ko

Ny voasary dia voankazo anankiray mitondra otrikaina amin'ny andro ririnina. Afaka atao ranom-boankazo, afaka mahasolo vitamina sy "calcium" ihany koa. Ny lokony maitsomaitso.

Sary hosodoko ahitana loko marevaka manambara mikasika ny ranomasina ; ahitana tendrombohitra, zavamaniry, zava-maitso sy zavamananaina.

Takela-pamantarana trano fisakafoanana anankiray, mibahana ny loko fotsy eo afovoany, sary sy soratra mandravaka azy. Ahitana sarina sakafo miloko maintimainty ary soratra mainty ihany koa eo ambany.

Ron'anana miaraka amin'ny patsa be. Matsiro, miaraka amin'ny saosy voatabia sy tongolo ihany koa. Afaka atao laoka atoandro, laoka mafilotra ho an'ny malagasy.

Fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro mandeha amin'ny herinaratra. Milina fampiasa ao an-dakozia, Afaka hanatonoana ranom-boakazo, afaka hitetehana hena ihany koa.

Takela-pamantarana orinasa sy toeram-pivarotana anankiray. Mibahana ny loko fotsy, mainty ; eo afovoany, soratra sy sary mandravaka azy amin'ny lokony maitsomaitso.

Toeram-pivarotana haingo sy fitafiana maro samihafa, ahitana ireo olona mivarotra. Ahitana kodiaran-droa ihany koa, miloko menamena sy maintimainty. Tsena an-tanàn-dehibe.

Fitaovana fikarakarana trano, fitaovana afaka anamboarana fiara ihany koa, misy ny fametarana, fikapohana, fanerena ary akora majinika miaraka aminy.

Takela-pamantarana toeram-pisakafoanana anankiray eo amoron-dalana, feno mpivarotra manoloana azy ; ahitana karazana elo maro loko toy ny mavomavo, volondavenona, fotsifotsy ary maramara.

Fiara tsy mataho-dalana anankiray miloko fotsifotsy, manatanteraka filatrona matso anankiray. Misy mpitandron'ny filaminana anankiroa eo amboniny.

Tranom-barotra iray lehibe, mivarotra fitaovana fatao amin'ny vatana. Ahitana karazana vokatra maro ahositra amin'ny tarehy, ahositra amin'ny volo, ahositra amin'ny vatana iray manontolo.

Toerana fisakafoanana, toerana afaka isotrosotroana ihany koa, afaka hiarahan'ny mpianakavy, mpinamana, mpiara-miasa. Toerana mangina, milamina sy mahatamana.

Fitaovam-pifandraisana ampitain-davitra anankiray, mampifandray ny olona maro, afaka hifandefasana someso, afaka hifampiantsoana mivantana sy mifanatri-tava ihany koa.

Karazana kilalao natokana ho an'ny ankizy. Milina mandeha amn'ny herinaratra. Kilalao miaraka lalaovina amina vata fahitalavitra. Fitaovana nafarana avy any ivelany.

Toerana iray mananan'ny lazany sy ny tantarany tamin'ny andro ny faha-mpanjaka, toerana mbola mitazona ny fomban-drazana malagasy, misy takela-bato famantarana ny miditra ao anatin'ny vohitra.

Trano bongo hita any amin'ny toerana ambanivohitra iray. Tafo bozaka, trano milalitra tanimena ary tohatra hazo miditra ao anatina varavarana iray.

Fitaovan-tserasera anankiray mamoaka vaovao isan'andro isan'andro, miresaka ny trangam-piarahamonina maro isan-karazany, ny tontolon'ny politika, ny toe-karena ary ny kolontsaina.

Firavaka fihaingoana natoa ho andriambavilanitra. Firavaka fatao amin'ny tenda, firavaka fatao amin'ny sofona iany koa. Miloko ranom-bolamena ary ny haingo misy telo itovizany.

Takelam-pahamantarana orinasa anankiray ; mibahana ny loko fotsy, ny eo afovoany dia maneho sary sy soratra miloko maintimainty manaingo azy.

Fiara karetsaka fitateran'olona manokana an-tanàn-dehibe miantsona amina toerana anankiray misy fanamboarana amin'ny lafiny teknika. Eo ampitany, ahitana trano misy sainam-pirenena.

taovolon' andriambavy lanitra anakiray somary fohifohy amin'ny karazany olioly, miloko maintimainty ranoray.

Lapan'ny kolo-tsaina sy ny fanantanjahatena. Toerana iray mandray ireo fifaninanana ara-panantanjahatena, na eto an-toerana na iraisam-pirenena. Toerana iray ihany koa afaka hikarakarahana hetsika ara-kolotoraly, hijerena fampisehoana.

Toerana fivarotana firavaka anankiray ahitana karazana firavaka fatao amin'ny sofina, natokana ho an'andriambavilanitra misy vita amin'ny plastika, amin'ny taolana, amin'ny rofia, amin'ny loko sy karazany maro samihafa.

Boky miresaka momba ny fahalalàna, boky natokana ho an'ny ankizy, misy sary manaitra ny eo ivelan'ny boky. Miresaka momba ny tantaran'i Anjara sy Donga.

Fitaovan-tserasera mamoaka vaovao isan'andro isan'andro. Lahatsoratra an-gazety, miresaka manokana momban'ny fifidianana sy ny tonolo pôlitika eto Madagasikara.

Tranom-barotra lehibe anankiray ahitana ireo vokatra avy eto an-toerana sy avy any ivelany, ahitana karazana mofomamy ihany koa ary karazana ranom-boankazo.

Toerana fitaovana karazana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavan'andro, karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Misy milina fampiasa ao an-dakozia fanodinana ranom-boankazo, misy fitaovana manokana ihany koa mamadika ny rano mangatsiaka ho rano mafana.

Toerana fialan-tsasatra anankiray ; afaka hitsangatsanganana ihany koa ; toerana eny amoron-dranomasina. Misy ranomasina milamina sady madio, misy vatovato afaka hipetrahana ihany koa.

Takela-pamantarana orinasa mivarotra resaka sakafo anankiray : mibahana ny loko mena, eo afovoany, sary miendrika soratra famantarana ilay orinasa.

Toerana fivarotana kojakoja ilaina amin' ny fiainana andavanandro. Fitaovana mandeha amin' ny herinaratra ahitana milina lehibe toy ny fandefasana jiro rehefa tapaka, ahitana karazana fitaovana fampiasa eny an-tanimbary ihany koa.

Tranombarotra iray lehibe, mivarotra ireo karazana fitaovana fikarakarana vatana, na fatao amin'ny volo, tarehy, tongotra, tanana. Vokatra avy eto an-toerana ary ahitana vokatra avy any ivelany ihany koa.

Tranombarotra iray lehibe fivarotana karazana fitaovana ; ilaina amina fanamboarana ahitana fitaovana fanamboarana fiara tokana nefa ahitana karazany maro miaraka aminy.

Fanorona : lalaon-tsaina anankiray izay isan'ny kilalao anankiray mampiavaka ny kolontsaina malagasy ; lalao anankiray izay afaka hitarafana ihany koa ny fahendren'ny Malagasy. Hita eny amin'ny toerana fivarotana vakoka.

Rindrina fotsifotsy manjopiaka, voaravaka zava-maintso vita amin'ny akora artifisialy, miaraka amina jiro maro karazany ihany koa.

Toeram-pivarotana fanafody ahitana ireo karazana fanafody maro, misy tompon'andraikitra mpandray ny mpanjifa, misy loko maro samihafa ihany koa.

Takelaby iray lehibe hamantarana dokam-barotra anankiray; dokam-barotra na fanalàna volombava ho ana tovolahy. Vokatra hita eo amin'ny tontolo iraisam-pirenena.

Toerana iray fiantsonana karazana fiarakaretsaka maro. Fitaovana fitateram-bahoaka an-tanàn-dehibe mijanona amin'ny toerana voatokana ary mitondra sy mandray ireo olona mila izany ihany koa.

Boky miresaka momba ny fahalalana, boky natokana ho an'ny ankizy hatreho amin'ny faharoa amby folo taonany, miresaka momba ny harena, ny zanaka, ny tontolo ny faha-mpanjaka.

Toerana fitsangatsanganana anankiray, eny an-tampona tendrombohitra. Tsara rivotra sy tsara ijerena ny manodidina, miloko maitso manjopiaka.

Tranombarotra iray lehibe mivarotra karazana vokatra ilaina amin'ny fiainana andavan'andro ahitana vokatra avy eto an-toerana ary avy any ivelany ahita ihany koa ireo karazana tsakitsaky maro isan-karazany

Tokotanina mpandrafitra anankiray, misy fandriana ambony ambany. Fandriana vita amin'ny hazo, eo an-dalam-panamboarana, miloko maramara.

Trano fivavahana fiangonana anankiray misy tilikambo avo dia avo, misy hazo maniry lehibe ihany koa eo alohany, ny tafo miendrika maranitra miloko maitsomaitso.

Fiitaovan-tserasera mivoaka isan'andro, lahatsoratra an-gazety miresaka mikasika ny tontolon'ny vehivavy sy ny andriam-bavy lanitra, ny biby fiompiny, ny kolontsaina ny toe-karena, dokam-barotra iany koa

Sainam-pirenena anankiray manamarika fiandrianana firenena anankiray, ahitana loko roa mazava tsara dia loko maitso marevaka ary eo afovoany sarina volana sy kitana miloko mavomavo.

Fampirantiana asa na sahan'asa iray ao anaty fampiofanana fanazavana miaraka amin'izany ; atolotra ho amin'ny mpandray anjara sy ny mpanadina.

Tranom-barotra iray lehibe, mivarotra ireo karazana fitaovam-pianarana maro : ahitana kahie fanoratana amin'ny karazany maro isan-karazany, amin'ny lokony sy ny vidiny isan'ambaratongany ihany koa.

Tranombarotra iray lehibe, mivarotra fitaovana sy karazana sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ahitana vokatra avy eto an-toerana, ahitana vokatra avy any ivelany ihany koa.

Toerana iray, fivarotana karazana akanjo; ary karazana kiraro iany koa. Kiraro natokana hoan'ny ankizy, ho an'ny andriambavilanitra ary ahitana mpivarotra ihany koa.

Toerana fisakafaonana sy fisotroana karazana ranom-boankazo eo an-tokontany. Eo amin'ny alokana zaridaina anankiray, latabatra boribory miloko maintimaity nisy seza somary avoavo.

Biby anaky iray izany miaramiaina miaraka amin'ny zanak'olombelona biby mpiaro tanàna, miloko mainty ary volon-davenina miaraka amin'ny fijery masika dia masika.

Tranombarotra anankiray mivarotra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ; ahitana ireo karazana jiro manokana izay fampiasa amina lanonana lehibe dia lehibe amin'ny endriny sy ny karazany maro.

Ity ravaka fatao amin'ny tenda, natao ho an'andriambavilanitra ; miloko ranombolamena, misy endrika sy sarina fo eo amin'ny tepany.

Toeram-pisakafoana sady afaka hisotrosotrona ihany koa. Toerana afaka iarahan'ny mpianakavy, ny fianakaviana, namana, mpiara-miasa. Toerana voaravaka hazo sy fefy miaraka amin'ny jiro maro loko isankarazany.

Ny gilasy sakafo fihinana amin'ny andro mafana, afaka atao tsindrin-tsakafo, afaka atao tohan'aina ihany koa misy endrin'ny maro samihafa amina loko maro samihafa ihany koa mafilotra !

Takela-pamantarana orinasa anankiray ; orinasa misehatra eo amin'ny tontolon'ny resaka ara-bola, ny fitehirizam-bola, ny fampindramana ihany koa. Takelaka miloko mavokely ary ahitana soratra fotsifotsy.

Tranom-barotra iray lehibe, mivarotra fitaovana maro isankarazany ilainana amin'ny fiainana andavanandro. Ahitana manokana ny vokatra efa voahodina, afaka atao sakafo ; amin'ny vidiny maro isankarazany.

Kodiaran-droa miloko menamena sy maintimainty entina andriambavilanitra anankiroa, manao akanjo menamena, misy aroloha miloko mavokely.

Fitaovana iray ampiasaina amin'ny fifandraisan-davitra, fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, finday miloko fotsifotsy fampiasana anatina trano.

Eo amin'ny tontolon'ny fanatontoloana sy ny fifandraisan-davitra, fitaovan-tserasera vaovao afaka hijerevana horonan-tsary maro azo hisafidianana, fitaovana hita maneran-tany.

Tranombarotra voatokana mivarotra resaka firavaka. Firavaka fatao amin'ny tenda fatao amin'ny sofina fatao amin'ny tanana ihany koa ahitana volafotsy volamena sy karazana vato maro isan-karazana.

Toeram-pivarotana anankiray. Ahitana karazana vokatra fikarakaràna vatana iray manontolo na fatao amin'ny tanana, tarehy, tongotra, volo. Vokatra avy eto an-toerana sy avy any ivelany ihany koa.

Trano fatoriana, miaraka amin'ireo fanaka voatokana hita ao anatiny izany efitra izany. Ahitana vata fahitalavitra mihantona amin'ny rindrina sy loko marevaka anankiroa dia ny maramara ny mangamanga ary fotsifotsy.

Toerana milamina trano famakiam-boky ahitana hosodoko sy asa tanana maro ahitana karazana boky mitondra fahalalana, mitondra fampianarana, ahitana ihany koa sary sy hosodokon'ireo olona manampahaizana maro.

Vata fihainona onjampeo amin'ny endriny maoderina. Mandeha amin'ny herinaratra ; hita eny amin'ny tranombarotra maro isan-karazany.

Sainam-pirenena famantarana firenena anankiray. Misy loko telo samihafa : loko manga, loko mavo ary sarina kintana maromaro miloko fotsifotsy.

Firavaka fatao amin'ny tenda vita amin'ny volamena. Mamoaka ny lanja sy ny hatsaran'ny tovovavy anankiray izay misalotra azy.

Fitaovam-pitaterana anankiray hita any amin'ny faritany na any amin'ny faritra rezionaly ihany koa ; miloko mavomavo mazaka olona dimy ary ny mpitondra.

Toeram-pialatsasatra eny amoron- dranomasina. Miloko manga mahafinaritra, ahitana zavaboary maitso manodidina azy, toerana maha tamàna.

Firavaka fihaingoana iray fatao amin'ny tenda, amin'ny lokony ranom-bolamena. Misy haingony vato maitsomaitso sy maintimainty mampiavaka azy.

Toeram-piantsonana fiara raitra dia raitra amin'ny endriny moderina, fiara tsy mataho-dalana amin'ny lokony volon-davenona, fiara kely amin'ny lokony mangamanga.

Fiaran-dalam-by fitaovam-pitaterana mampifandray faritra maro. Miloko mangamanga ahitana mavomavo sy menamena ihany koa ny tapany apovoany. Hita any amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny nosy.

Sainam-pirenena famantarana firenena anankiray. ahitana loko mena, loko mavo, loko maitso mitsivalana ary eo afovoany boribory mangamanga, misy sarina kintana mavomavo.

Firavaka volafotsy amin'ny tanan'olona anankiray. Firavaka miaraka amin'ny haingony ihany koa miendrika sabatra. Firavaka ho an-dehilahy raha ny marimarina kokoa.

Boky mifono mikasika ny fahalalana aram-panahy. Boky miresaka momba ny zavatra mampatahotra ihany koa. Boky milaza ny tsy ambaratelon'ny zavatra hivelan'ny tontolo aram-panahy izay iainana amin'ny fiainana andavan'andro ny olona.

Efitrano fampirantiana sary hosodoko ; peta-drindrina efa misy karazana sary maromaro ; ahitana ihany koa andriambavilanitra manatanteraka fitsidihana.

Takela-pamantarana orinasa anankiray. Mibahana ny maitso. Eo afovoany, sary miendrika soratra mandravaka azy. Ahitana loko manga ary fotsifotsy.

Tranon'olontsotra anankiray. Misy rihana iray ao ambony. Miloko sady famantarana dokam-barotra vokatra anankiray, vokatra vita malagasy hita eto an-toerana.

Trano fiangonana anankiray any amin'ny toerana somary ambanivohitra, ahitana tilikambo, trano miloko fotsifotsy ary volondavenona ary ahitana andriambavy lanitra anankiray eo alohan'ny varavarana.